mene ne rigakafi rigakafi yana taimakawa jikin mutum daga kamuwa daga cututtukan da ake ɗauka yaya rigakafi ke aiki ga jikin mutum rigakafi yana aikine ta hanyar koyar da garkuwan jiki yanda za ta kare kanta daga cututtuka hakan na faruwane kamar haka na farko rigakafi yana ɗauke da wani yanki na kwayar cuta da zai sa ƙwayoyi halittan garkuwan jiki ke gane wa’yanan ƙwayoyin a matsayin barazana na biyu rigakafi yana koyar da garkuwan jiki ƙirƙiran sinadarin ƙwayoyin kariya domin yaƙar ƙwayan cutan hakan zai sa garkuwan jiki ya kasance cikin shiri da zarar wannan ƙwayan cutar ta shiga jikin mutum na uku rigakafi yana kare jiki nan gaba idan mutum ya kamu da ainihin cutar kafin wannan cutar ta yi ma jiki illa wannan dalilin shi ne ya sa rigakafi yake taimakawa jiki wajen kamuwa daga cututtuka kamar shan inna kyanda cizon sauro da sauransu akwai nau’o’ikan rigakafi manya misali rigakafin ƙwayoyin cuta masu rai amma raunana ƙwayoyin cuta masu rai wanda aka raunana ana amfani da su wajen rigakafi domin ba za su iya haifar da cuta ba misali rigakafin ƙyanda da rigakafin ƙyandan biri

Mene ƙwari masu watsa cuta su ne kamar sauro ƙwari zanzaro ko jajayen tsutsotsi dake ɗaukar ƙwayar cuta daga wani wuri zuwa wani wuri daga wani mutum zuwa wani mutum ba tare da sun kamu da ƙwayar cutar ba. Misali macen sauro tana ɗaukar ƙwayar cutar cizon sauro daga mutum zuwa mutum. Amfanin wannan ƙwari shi ne watsa cututtuka daga wani wuri zuwa wani wuri hanyoyin da ake amfani da su wajen kula ko kawar da wannan ƙwari su ne kamar haka. Na farko magance muhallinsu shi ne hanyar kawar da wuraren da suke rayuwa misali tasftace wuraren ruwa da ba su gudana kamar kwatanni tafki da kuma kashe aukuwa don hana wannan ƙwarin su yi ƙyau ko tsaftace muhalli daga datti da shara dake zama matsugunni da ƙwari na masu watsa cuta kamar saura da ɓera. Na biyu ana kula ko kawar da ƙwari masu watsa cuta ta hanyar fesa magungunan kashe ƙwari a wuraren da suke rayuwa kula ko kawai da wannan ƙwari masu watsa cututtuka yana da matuƙar mahimmanci ga yaɗuwar cututtuka da waɗannan ƙwari ke watsawa kamar zazzaɓin cizon sauro ko kuma zazzaɓin shawara da sauransu

cutar ibola wata cuta ce mai haɗari dake karya garkuwar jiki wadda ke ya ɗuwa ta hanyar cuɗanya da ruwa-ruwan jiki kamar yawu jini fitsari ko kashi dake ɗauke da wannan kwayoyin cutar alamomin cutar ibola sun haɗa da na farko zazzaɓi mai tsanani na biyu cuwon kai mai tsanani na uku amai da gudawa na huɗu da jini daga hanci baki cikin idanu ko sauran sassan jiki na biyar rashin sha’awar cin abinci na shida gajiya ko kasala ana buƙatar gaggawan neman mallaman asibiti da zarar an lura da waɗannan alamomin musamman bayan cuɗanya da wanda ke ɗauke da wannan cutar ko tafiya yankin da ake fama da wannan cutar hanyoyi kariya daga cutar ibola sune kamar haka na farko wanke hannu akai akai sabulu da ruwa mai tsafta ko amfanin da man tsafta ce hannu na biyu nisantar cuɗania da jini mutum mai cutar mai ɗauke da wannan cutar na uku nisantar dabbobi da za su iya yaɗa wannan cutar na huɗu neman taimakon likita cikin gaggawa cutar ibola tana da haɗari sosai kare kai daga kamuwa shine mafita gaggawan zuwa asibiti idan aka ga alamomin cutar yana taimakawa wajen ceto rayukka tare da dakushe yaɗuwan wannan cutar

Yadda cutan ebola ke kai hari zuwa ga kwayan halittar mutun. Cutar ebola tana shiga kwayar halittan ɗan’Adam ta hanyan yin amfani da wani sinadari mai kama da kofa da ke saman kwayan halittan ɗa’Adam wanda ake kira da sector. Matakan da kwayar cutan ebola ke kai hari ga kwayan halittan ɗan’Adam su ne kamar haka na farko shigar kwayar halittar mutun, kwayar cutan ebola tana shiga kwayar halittan mutun ne ta hanyar da take manne wa, wannan sinadarin ta saman kwayan halittar ɗan’Adam sannan kwayar cutan ta shige daga ciki. Na biyu kwace ikon kwayan halittan ɗan’Adam, da zarar kawayan cutar ebola ta shiga kwayan halittan ɗan’Adam tana sakin gurbatacciyan kwayar halittan ta wanda wannan gurbatacciyan kwayar cutan tana umurtan kwayan halittan ɗan’Adam da ta dena aikin ta na yau da kullun kuma ta fara samar da kwayoyin kwayar cutan. Na uku yaɗuwa, kwayan cutan tana amfani ne da abun da ke cikin kwayan halittan ɗan’Adam domin samar da sabbin kwayoyin cutan na huɗu kashe kwayan halittar ɗan’Adam bayan kwayar cutan ta yi amfani da abun da ke cikin kwayan halittan ɗan’Adam tana lalatawa ne tare da kashe kwayan halittan na biyar yaɗuwa a jiki sabbin kwayoyin halitta da ake samarwa, suna fitowa tare da kai hari ga wasu kwayoyin cutar halittan mutun musamman wanda ke jini, hanta ko koda yayin da kwayoyin cutan ke ƙara yaɗuwa cikin sauri suna haifar da kumbura, toshewan hanyoyin jini wanda ke haifar da mutuwan mutun idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba.